Bi durooyila duu puuni ka shinshaɣu biɛni ka faan biɛni ka laati din bolfu nyɛ zaɣ piɛla piɛla fulaawa

Paɣaba ayi ni doo n ʒiya ŋo ka doo maa gbubi maiki ka paɣa maa niŋ suhupiɛlli pam nyili o nyina ka yɛ liiga sabunli ni chinchin liiga ka doo maa gba yɛ chinchin liiga

Kpatoonsi bɛ kuligi ni bi niraba anahi laasabu ka di nyɛ ŋarim dibaayi ka niraba ayi bɛ zaɣ yini ni ka niraba ayi bɛ zaɣ yini ni ka niraba ayi bɛ dinbala ni ka tihi biɛni